Yoon bu otoy di dawe am benn tagsi ci benn kote am bennen ato buy nuwee ci boor bi am yoonu suuf ci boori tali bi.

Ñaari jaaru noppu yu dórèh tégé ci palas bu wèèx.